Vana vadiki mukufunda kwavo vanosise kuve vaine nguva yavanonga vachipuva zvekurya kana kutamba. Izvi zvinobetsere kuti vafunde veiziya kuti tinenge tine zvimweni zvatinohinwa.

Kutanga kufunda kweana adoko dzichiri ndumure kunodetsera kuti mwana unokasike kubata zvinodiwa mundaramo uyehe zvanosisa kuita pane amweni.

Vabereki vemundaraunda vanosise kukuridzire ndumure nevana vadoko kuti vaende kuzvikora kuti vanofunda kuitire remangwana ravo kuti vazova kone kunyora nekuerenga.

Kufundisa ana adoko kunode muntu wakazvigwinyira. Ngekuti dzimweni ndumure dzinenge dzeitotamba uyehe dzisikayayeyi zvinonga zvichibhuiwa panguva yacho.

Ngemukuwo umweni vana vadoko vanosise kuhinwa mukuwo wekuti vanofanirwa kutamba kunze vechidakara neamweni avo .

Pachikora pakanasirwe zvakanaka, uyehe panoningirika zvakanaka. Zvinobetsere kuti vana vanofunda veigonda kuti vanozokona mukufunda kwavo, uye vanofundisa vanenge vakangwaririre kufundisa kwavo.

Chikora chimwe nachimwe chinosisa kuwe chiine zvimbuzi. Zvinodetsere kuti vanthu vode kudetsereka voendeyo veirumba.

Vana vanoende ku zvikora ko funda vano sise kufunda vaka gara pakanaka kwete pashi izvi zvino desere kuti ndxondo dzavo dzisa vhiringika.

Pachikora chega chega panosisokuve paine midziyo yekungwaririre mvura nekuti mvura inosisokuva yakakosha panoungana vana vakawanda .

Mitambo inogwinyisa mwiri pachikora pega pega haisisi kutamikapo kuitira vana vagare vakagwinya uyehe vaita zvinovapa utano mumagodo mwavo nemumwiri dzavo

Muzvikora munoenda vana nguva yeshe mumakamuri kana mbatso dzekufundira dzinosisa kuve dzine chikombiso chinoronza kuti umwu munoitwa ngezvei kuitira kuti vamweni vasarashika.

Vabereki nevenharaunda vanosisa kuemera muzvirongwa zveshe pakufunda kwevana adoko izvi zvinoitira kuti nharaunda ikure inefundo mukati mwayo uyehee ikasike kukura

Vana vadodori vanosise kubetserwa ngepekufundira. kuitire kuti pavanenge veifunda vaone zvakajeka. Izvi zvinotire kuti ndxondo dzavo dzivhurike, uyezve vayaiye zvavanenge vechifunda.

Panofundire vana vadoko munguva yeshe panosise kunasirwe zvakanaka kuitire kuti vana vasaneseka kunyazwi nepevanenge veifunda.

Vana vadodori mukati mwezvikora vanosise kupive mukuvo vavanosise kunge veimbopota veitamba. Kuitire kuti vangwinyise kunyazwi nemwiri dzavo, uyehe ropa ravo rikone kumhanya mukati mwemwiri dzavo.

Kufundire pakajeka uyehe panonyoreke zvakajeka zvinobetsera kuti vanonga vachifundiswa vakwanise kuona zvakanaka vasingaite mandiye ndiye.

Kunyorere pakajeka mukati mekufunda kweana adoko kudetsera kuti vanenge veifunda vanoona zvakanaka uyehe vokone kuzvierenga kuti zviite shwiro mukati mendxondo dzavo.

Vana vadoko vanofunda vanosise kunasirirwa zvihlayo zvekugara zvakanaka. Izvi zvinodetsera kuti pavanonga vechiyaiya vayaiye nemwoyo wavo weshe.

Kubika kune shwiro kunot ofundirwawo mukati mezvikora, uyehe izvi zvinodetsera kuti kunyazi newe, paunenge waakubikawo zvako zvaungarya, zvinonga zviine utano.

Mbhatso dzekutatiche mabhuku mukati mwenzvimbo dzekufundira dzinosise kuva dzirimwo nguwa yeshe kuitire kuti vana vanoda kufunda ngekuerenga vakwanise kuzviitira vasina umweni anonga ari padhuze.

Kuyaeya nekupurutana mukati mwekufunda kunoite ana muzvikora zvinodetsera kuti kana vaakuzoite mishando yacho, vanoita ngezvemene, uyehe vanoita zvinonga zvechitarisirwe kuti zviitwe.

Kufunda ngezvekunasire ntararaunda kuti zvinhu zvinozovakwepo zvisatsveyama zvinodetsera nekuti vantu vanogumisire vakuvake mhatso dzakati mporyo.

Vana vadoko vazhinji vacho vanofunda ngekuona ngemadziso emene kana mabhaisikopi. Izvi zveshe zvinosise kuve zvirimwo mumbatso dzekufundira kweana adoko.

Kufunda weishandise maoko uyehe nekushandise midziyo inosiswe kushandiswa zvinodetsera kuti paunepedaz kufunda unenge waane ruzivo rwekuite basa rinosise kuti riitwe.

Kufunda kweana azhinji mukati mwezvikkra kunofanirwe kuitwa ndiwo vechibata zvimwe zvacho kuitira kuti vaziyekuti zvinenge zveitofanirwe kudetsera .

Vana vafunde ngekubate zviri ngenyara dzavo vanokasikw kudetsereka maningi kudarika avo vanofunda veiite zvekutaticha nekuerenge mabhuku chete.

Kufunda ngezvebasa remaoko mwukati mwenguwa yekufunda zvinodetsere kuti mwana akasike kuziya zvaanosise kuite mundaramo yake kana achinge apedza kuita zvekufunda.

Vana vazhinji muzvikoro zvavanenga vari vanosise kugondiswa kuti zvinokasike kudetsera kuti muntu avhurike ndxondo kufunda weiite zvinonga zveitodetsera ngemaoko ako.

Vana vadoko vanosise kunge vaine nguwa yavanokumana veironzerana nezvekufunda uyehee veikurudzirana kuite zvakanaka kuitire kuti ndaramo yavo ijeke mangwana.

Kufunda mabasa emaoko mukati me nzvimbo dzeku fundira zvino detsera kuti muntu paano pedza kufunda kwake anenge akutoziye kuite mabasa aka siyana siyana mundaramo yake.

Ku fundire basa rekuita nge maoko ako mu zvikora zvaka siyana siyana zvino detsere kuti mu ndaramo ye muntu muntu azo kwanisa kuwana chino mudetsera chino mupe ndaramo uyehe ne mare.

Vana veifunda vanosise kufunda veibata ngenyara dzawo peshe pevanonga veifunda izvi zvinodetsera kuti zvizhinji zvipinde munxlondo uyehe zvisakasike kuzodukemwo.

Kuhinwa midziyo yekufunda ndiyo, wowedzera ngekupurutana mukati mwekufunda izvo zvinoite kuti ndxondo dzako dzibeuke ukone ukone kuhinwa zvinhu zvakasiyana-siyana ngeunofundisa.

Kuzvikora kunoendwa kofundwa mabasa akasiyana-siyana. Azhinji acho anozoraramise muntu mundaramo dzake. Mamweni acho akadai ngekukurudzira kungwarire zvisikwa neddzimwe miti dzinotidetsera mundaramo yedu.

Majaha nendombi vanoenda kuchikora, vanosise kuenda vakanasirire kofunda kwete koite zvanamai nana baba, uyehe vanosise kuve vaine zvinoshandiswa pakufunda.

Chikora chega-chega chine zvidxoko zvinokombe kuti zvinonga zvichidiwa pachikora chinenge cheifundwa. Kupfeke zvidxoko zvinosisire pachikora chega-chega zvinoite kuti vana vakasike kuoneka kana vachinge varashika.

Vana veshe vanoenda kuzvikora vanosise kudakarire kufunda izvi zvinovabetsere mundaramo yavo kana vakakwanise kuvhera ndxondo dzavo nekuyaiya kuzhinji.

Kuakwa kwemizi dzakanaka dzekufundira munharaunda dzedu kunosise kukurudzirwa ngeasharukwa izvi zvinoite kuti zvidadise uye vana vazwe manyukunyuku ekofunda.

Vana vanoende kuchikora ,vanosise kudxoka nyufomu yakasisira. Izvi zvinodetsere kuti mwana akasike kuonekwa, paanenge eyihamba, uyehe nekuningirwa.

Kuenda kuchikora kweana adoko nguwa yeshe kwakakosha. Zvinovadetsera kuti pavanonge vabva zera mundaramo dzavo vaone chivangadetsera ndicho uyehe vaone chekuvaraidza mukati mwehupenyu hwawo.

Vana vanofunda muzvikora vanonyanya kufunda zvakana kana veipota veihinwe mukuwo wekureketa vari vega, vechibhuya vari vega, vechidetserana vari vega.

Chikora chega-chega chinosise kuwe chine ndau, nenguwa inosise kupaurwa, kuti vana vanopota veitamba, uyehe veiite zvinosimbise mwiri dzavo.

Vana vanoteerera uyuhe vanogara ngendau dzavo vanogonda kuti pakupeisira vachazonge veisise kunge vakapasa pakufunda kwavo.

Vana veshe, nevabereki veshe akuna unode kuendesa mwana wake pazvikora zvinenge zvisina kunasirwe zvakanaka. Kunasirise chiikora kuti zvijeke zvinodetserawo kunyazi neanofunda kuti vanogonda kuti tinopasa nguwa yeshe pavanonga varipo veifunda.

Kugqoka nguwo dzakanaka kungaite ana pachikora kunosise kukurudzirwa kuitire kuti vaningirike peshe pavanenge beyihamba zvinge zvinechiremerero.

Mbatso dzekutatichira dzinosise kuedzisina musindo nguwayeshe anoite musindo unosise kubudiswe pabanze kuitire kuti vanoda havo kuverenga vaenderere mberi nekutaticha

Vana vadoko vano sise ku pota vei edzesera zvinoitao vanova fundisa izvi zvinodetsera kuti varambe veyi ziya kuti zviri nyore ku teerera nguwa yeshe.

Mbatso imwe naimwe yekufundira kweana inosise kuve yakakura uyehe vana kuti vafunde vasina kutsikirirana izvi zvinoita kuti ndxondo dzavo dzifunde dzakarerukirwa.

Ndau dzekufundira dzinosise kuwe dzakajeka uyehe dzinezvikhombiso, zvinoronza kuti apo pachikora kana kuti apo panoyitwa ngezveyi. Dzinosise kuve dzakachena kuyitire kuti vana vasabatwa ngezviyayo mukati mendau idzi dzekufundira.

Pachikoro chinofunde ana panosise kunasirirwe zvakanaka. Izvi zvinobetsera kuti vana vanenge veifundepo nevanonga veifundisa vana, vangu vari panzvimbo yakahlamburuka.

Vana vanoenda kunofunda kuzvikora zviri mundaraunda mwedu vanosise kuyambukire mapato panenge pakatwara kuti vayambukire napo kuitire kuti vasatsikwa ngemovha.

Vana vanofunda muzvikora vanosise kupota veimhanya veikabe bhora , izvi zvinodetsera kuti mwiri dzawo dzirambe dzakagwinya uyehe dzitizwe ngezviyayo zvakawanda .

Peshe panohinwa fundo panosisa kunge paine chikombiso. Chinoronza kuti panofundwa uyehe panofundwa ngezera ripi. Izvi zvinodetsera vanonga veitsvaka nzvimbo dzeana awo kuti vakwanise kuziya kuti panofundwa uyehe panohinwe fundo.

Kuhina vana mukana vekureketa paunenge weifunda zvinodetsera kuti vabhuurwe zvinenge zviri mungonxo mawo uyehe vakwanisa zvavasingakoni.

Mhatso dzekutatichira mufundo yepadera, dzinosise kunge dzakavhenekwa zvakanaka uyehe dziine chiyedza, chinoita kukhomba kuti muntu akone kuerenga zvakanaka uyehe zvirinyore.

Mhatso dzekuzororera nekuteramira dzevana vanofunde fundo yepadera dzinosise kuwe dzakahlongedzwe zvakanaka izvi zvinoitire kuti muntu paanenge eizorora asave aine zvinomushungurudza mukati mekuzorora kwake.

Mbatso dzekuhlongana kunzvimbo dzekufunda fundo yepadera dzinofanirwe kuramba dzakanasirwa nekuhloyiwa kuti dzireke kutapurire chiyayo ngekuti munogume antu akawanda.

Kufunda kwefundo yepadera kwaanyore. Vazhinji vaakushandise zvitivitivi zvinokwanisa kubatsira vana vakawanda mukati mwenguwa imwe veiona zvakanaka .

Pafundo yega yega nenzvimbo dzinohinwa fundo yepadera panosisa kunge pane zvikombisa pezvinofundiswa pachikora chega chega izvi zvinodetsera kuti vanenge veida kufunda vakasike kuziya kuti chii chinenge chichifundwapo.

Pamuzi pekufundira pakanasirwe zvakanaka panobetsere kuti muntu eigumepo haarashiki, uyehe unogonda kuti zvaanoda kubetserwa unopuve rubetsero rwakanaka.

Bandiko rimwe na rimwe mukufundwa kwefundo dzepa dera rine zvinenge zveitwemo rimwe rinenge reifundwa ngezveku gadzire mitombo rimwe rinenge rei fundwa ngezve kuvhiya neku detsera vanenge veirwara.

Mumbatso mwekufundire fundo yepadera munosisire kuramba mwakatotoroswa kuitire kuti musaita bukuta kana kuvhiringidza vanenge veizofundiremwo.

Mumhatso dzekufundira muzvidzidzo zvepadera dzinosise kuve dzakahlongedzwe zvakanaka. Izvi zvinoite kuti vanofundemwo vakwanise kuyaiya zvinonga zveifundwa kuitire kuti vabetsereke mundaramo dzavo.

Mufundo dzepadera munonga mwechierengera vanofunda, munosisa kunge makabasa kuitira kuti muntu umwe naumwe aziye pekugara uye aone kuti zvaanenge achierenga zviinyi mukati mwemabhuku aanonga achierenga.

Nzvimbo dzekufundira fundo yepadera, dzinendawo yekunamata Mwari Nyamusika vantu. Izvi zvinodetsera kuti vantu vagare vaine hutano hwakanaka, uye vagare veiziye kungwariranawo wo nevamwe.

Kufunda fundo yepadera kunodetsera zvakanyanya uyehe kunoita kuti muntu akasike kuziya kuti nyara dzake dzine chiro chekuita mundaramo dzeamweni uyehe ndaramo yake kuitira oite basa unonyatso kurototoza.

Vana vanofunda pafundo yepadera ,vanosise kuhinwa zveshe zvavangada mukufunda kwavo. Izvi zvinodetsera kuti vasazogumisira voite mutinhasanto.

Panofundire vana fundodzavo, panosise kuramba pakanasirwe zvakanaka, zvakadai ngekuchekeredzwe shango kuitire kuti nyoka nezvimweni zvingaruma zvinge zvichisvendere kure.

Mumbatso dzekufundira kwefundo yepadera munosise kuve muine zveshe zvinodikanwa kuti mundu agumisire oziya kuzvishandisa panopedza kufunda

Zvitivi-tivi zvakushandiswa pafundo yepadera mukati mwenzvimbo dzekufundira zvinokasike kudetserawo kunyazi nevanonga veifunda nekuvhure ndxondo nekufunda pamwechete nekuziya zvaunenge weii.

Midziyo inoshandiswa kufunda fundo yepadera aisisi kutamikwa mukati mwezvikora zvinofundwa ngevana. Izvi zvinobetsere kuti vaende pasinde nezvavanonga veiita vapedza kufunda.

Kufunda kweantu akuru kwefundo yepadera kunongatei mutambe asi vantu vechitofunda zvichitopinde mundxondo uyehe zvichivajekera kuti vazodetsereka mundaramo dzavo.

Vana vefundo yepadera vanosise kuve vaine zvinovachovha kuti vaende kofunda kana kuti vaende munzvimbo dzavanofunda zvisina hasha uyezve zvisina kuremerwa maningi.

Banze rinenge rakanasirwe zvakanaka rinobatsirawo kuwaraidza madziso veiringira izvi zvinobatsira kuti muntu kunyazi weida hake kuzororera pasi pembiti unokwanisa kuzorora akatowana nguva yakanaka paanenge akazorora.

Mhatso dzekufunda kwepadera dzinotore ndau yakawanda Kunyanyanyanya kana vantu vachinge vawandisa panzvimbo pacho, izvi zvinoitwa kuti vantu vazhinji vakwanise kufunda.

Mhatso dzekufundira kunyazi nefundo yepadera dzinosise kuve dzichidakadza kuti muntu anenge eitsvake ndau kana achide kufundepo azwe manyuku- nyuku nekugonda kuti anopasa zvifundo zvanenge achidzidza ipapo.

Mhatso dzekufundira fundo yepadera dzinosisirwa kunge dzakarongeka nguwa yeshe izvo zvinoitira kuti vantu vanenge vechifunda vanokone kuyaiya zvisina musindo zvinhu zvinonge zvichifundwa.

Ndau dzekudakarira mukati menzvimbo dzekufunde fundo yepadera dzinosise kuve dziripo uye he dzakachena kuitira vanonga veide kutandara nekuaraidze nguwa.

Vanhu vechikadzi nevantu vechisikana vavisise kupuwe mukana wakafanana kuti vakone kuhanire fundo yepadera kuitire ramangwana ravo.

Kushambadzwa kwefundo dzepadera munharaunda dzeshe kunosise kukurudzirwa kuitire vazhinji neventaraunda vaziye kuti kunohinwe fundo imwe naimwe ngekuti.

Makombiyuta mazuva ano odetsere kufunda kweana kwefundo yepadera. Izvi zvinodetsera kuti vakwanise kubata zviro zvakawanda zvinenge zveifundwapo.

Mu mbatso yeku fundira fundo dze padera kana muchinge maka nasirwe zvakanaka zvino detsere vana kuti vakwanise ku yayiya kana ku gonda zva vanenge vei funda.

Kunasire zvakanaka mbatso dzekufundira fundo yepadera kunodetsere kuti dzisaite bukuta kana kuzoita vantu kuti vakwanise kurwara.

Pachikora panofundwa fundo yepadera panosisa kuwe paine mbatso dzakagadzirirwe kugara kuitire kuti ana anofundepo vasanyanye kuneseka ngepekugara.